Nindeebaho omukazi aine akaana haine ebi arimu nakagaambira omukuutu nigira arimu nakagaambira nka ekihama omukazi ajwire empare n'esweeta aha mutwe, akaana kajwire akateteeyi n'akajaketi aha mutwe bakomire eishookye nindeeba bari nka omushozi bashutamire aha mabaare

Aha nindeebaho abazaani b'omumpiira bari omu kishaayi abamwe nindeeba barimu nibirukanga hariho omwe ogwe akwastire omumpiira ari ahansi ondiijo amutugamire bari abandi bariyo nibirukaanga kuhinka omumpiira ahu guri

Nindeeba ente nyingi ziri omu muhanda ziri omu muhanda omu rubaju rwagwo harimu ebinyaatsi harimu emiti ziri omu muhanda haza eze ente ze n'ez'amahembe maraingwa nindeebaho omushaija enyuma azikuratiire

Nindeebaho abashaija nindeebaho abakazi baine ebitookye baine zaawotameloni baineho eminekye baineho emiyembe baineho enyanya baineho obutunguru baineho n'amapapari

Aha nindeebaho abakazi bari omu katare aha hariho enyaanya harimu eminekye harimu na enanasi harubaju rwaye hariho hariho ondijo omukazi nauwe aine enyaanya omu madaara

Aha nindeebaho abashaija bana bari aha mutwe gw'enju eyombekyise amatafaari nindeebaho bariho nibashara embaho aha mutwe gwaabo nindeeba hariho embaho bazikwatsire barimu nibashara

Aha nindebaho n'omuhanda hariho ebishaka hariho ebishaka nindeeba hariho n'emiti hariho ebinyansi hariho hariho nobwana buriyo nibutambura, bwekoriire obudomora

Nindeeba omushaija nindeeba abashaija babiri omwe ashutamire ahakatebe boona bari omumuryango gwenju bari omuduuka nindeebaho baine ebicupa byamaizi nibaguza ebicupa byamaizi baineho nemicebe nindeebaho emicebe yamate nemicebe yobwoki

Aha nindeeba nindebaho ebinyaatsi nindebaho nk'ekiti kigwire kuriya enyuma nindebaho n'ente ibiri zirimu nizirya zirimu nizirya obunyaatsi.